Ombaanga yaNamibia, ano Bank of Namibia oyi na iimaliwa ngaashi: oodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontano, oodola ethele noodola omathele gaali. Mbyoka iimaliwa yomafo hayi monika moNamibia, ano yoshilongo shaNamibia.

Oshili oshinima sha simana oku kala wuna o radio yomuzizimba megumbo lyoye, oshoka osho shimwe shomiinima mbyoka tayi vulu oku longithwa mokwiinyanyudha, oku tala eepolohalama dha kehe siku, oshowo oku kala wuli pethimbo to tala iiningwanima yo pethimbo naashoka tashi inyenge kiilongo niilongo oshowo moshilongo shoye.

Oshimaliwa osho shimwe sha shomiinima mbyono ya simana mokukalamwenyo komuntu kwa kehe esiku. Oshimaliwa otashi kwatha miinima oyindji ngaashi uuhaku, okulya uukolele nosho wo uuyogoki. Moka omuntu ta landa okulya, oothewa osho wo ta futu uuhaku.

Pungula aluhe oshimaliwa shoye, opo wuvule okwiilandela shoka wahala mositola. Iinima oyindji oyi na ondilo, ashike ngele owa pungula nawa oshimaliwa shoye, oto ka vula okwiilandela kehe shoka wahala, kapeena nande uudhigu.

Oshinima oshiwanawa okukala enyakwa, okukala enyakwa to eta iiyemo yoye mwene monkalamwenyo yoye. Okukala to vulu oku eta po iinima yoye noonyala dhoye mwene ngaashi iipundi, iitaafula, moka to longitha iiti osho wo iilapi nenge iinima mbyoka ya longithwa nale toyi kutha momudhongoloko goye.

Ombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek moNamibia oyina iitayi moondoolopa ngaashi: Tsumeb ano mOshomeya, Outapi, Rundu, Grootfontein ano Oshaanda, Okahao, Okahandja, Capricon, nomOshakati kuumbangalantu oshowo mOshakati pomahooli go poSantorini

Ombaanga yoye yopaumwene yaNEDBANK otayi ka gwedhela oofuto dhokomvula, ndhono tadhi ka gwedhelwa oku tameka momasiku gane gomwedhi omutitatu, omvula omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Eshina lyokuyoga olyo limwe lyomiilongithomwa yomomagumbo ndyoka li na ondilo, ashike opo wu longithe oshimaliwa shoye nawa ngoye waa lande eshina lyoye kondilo, oshiwanawa wu lande eshina lyoye nombaanga to li landa kombiliha lela to li landa ashike koN$ 7 999.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB ota gandja ekwatho lyoshili kwaamboka taya longo nuudhiginini, ano longa nuudhiginini onge omunangeshefa ngoye wupewe ekwatho lyoshili kombaanga yotango yopashigwana.

Oshinima oshiwanawa okulanditha iiyimati. Okwiimonena mo iiyemo yoku kwathela egumbo lyoye, osho wo yokwiikwathela ngoye mwene.

Ombaanga yoye ya Venduka ano Bank Windhoek oteku halele ethimbo lyomatango omanene lina enyanyu oshowo lya gamenwa, kutya nee owuli komunkulo gwefuta ,okuumbangalantu woshilongo, okofaalama nenge omegumbo.

Olukalwa olwaanawa otolu mono ashike ngele wushi okupungula nawa oshimaliwa shoye. Ngele owuna oshimaliwa sha gwana noho kwata nawa oshimaliwa shoye, oto ilikolele iinima iiwanawa nolukalwa loye otalu kala luna iinima yongushu.

Oshitafula shopondje oshowo iipundi yopondje yegumbo oshinima sha simana oshoka opo aanegumbo taya vulu oku kuutumba noku popya iinima tayi ya nyanyudha oshowo oku gongala naashiinda etaa kundathana nenge taya yolithathana